Amatafula abafundi abantwana besikolo se nursery education abancane apendiwe ngemibala eluhlaza lelithanga loluhlaza okwesibhakabhaka. Abantwana abancane bayathanda ukubona izinto ezikhazimulayo njalo kukhona lombalisi wabo ogqoke ijazi elimhlophe

Esikolo sabantwa abancane okubizwa kuthiwa kuse Nesari Edukheshini. Bahlezi abantwana ecansini, bakhiphe izicathulo. Phambili kulombalisi wabo obafundisayo.

Abantwana abancane abaseNursery education bahlezi bakhiphe izicathulo indawo abakiyo ihlanzekile kuqakathekile ukuthi abantwana betholakale endaweni ezihlanzekileyo ngaso sonke isikhathi.

Abantwana abasesikolo seNursery education bahlezi lababalisi babo abantwana laba bayafundiswa izinto ezinengi ezitshiyeneyo kukhona njalo lemidlalo ababalisi ababafundisa yona , abantwana bakhula behlakaniphile besiya esikolo sePrimary.

Lathi sisafunda sasikwenza lokhu umbalisi wayethi engaphuma ekilasini sisale sisukuma sidlale siyenze ukungezwa nxa umbalisi ephenduka wayebuya ebuza bonke abasele bedlala besiqambe umbalisi asitshaye.

Kulilungelo lomntwana wonke ukuthi ahanjiswe esikolo ngabazali njalo kuqakathekile ukuthi umntwana nxa efika ekilasini ethole kulezitulo kumbe amabhentshi okuhlala kanye lamatafula okubhalela, lezingwalo zokubala.

Izikolo ezinengi eseziyakhiwe ezefundo yaphansi primari, kuleli izinga abantwana bayabe besesebancane ngakho ke akumelanga batholekala behamba imimango emide besiya esikolo yikho sokwakhiwe izikolo ezinengi ezeprimari.

Umbalisi nxa engekho ekilas8ni. Isikhathi abantwana obathola bedlala, yilabo abathi nxa umbalisi efundisa bayabe bengalalelanga. Abantwana abazimiseleyo ngezifundo zabo, nxa kungalambalisi, bona bayabe bebala izingwalo zabo.

Abantwana besikolo semfundo yaphansi e primary bayazijabulela lombalisi wabo emagcekeni esikolo. Bayagida njalo bayenza imidlalo etshiyeneyo, imidlalo leyi iyenza abantwana becabange masinyane njalo enza abantwana bekhule behlakaniphile.

Isikolo sabantu semfundo yaphansi nxa kuthe kwaba lomhlangano kukhona abanye abadla ababuya behamba ngezimota, kukhona ibhakane elilombala owesibhakabhaka elibhaliweyo ngamabala amhlophe elitshengisa abantu abahamba ngezimota lapho okumele befike bemise khona izimota zabo.

Kwesinye isikhathi umbalisi uyaphuma labantwana bakhe beyehlala endaweni elotshani obuluhlaza betshaywa ngumoya bayabe bezibalela izingwalo zabo zesikolo kuyajabulisa ukubona abantwana bebala ingwalo ngoba kulapho abathola khona ulwazi olunengi olutshiyeneyo

Esikolo semfundo yaphansi e"primary"kukhona umduli omnyama osetshenziswa ngumbalisi ukubhala umsebenzi wabafundi umbalisi uyafundisa isifundo senombolo lapha ekilasini.

Ukuqakatheka kokwakhiwa kwezikolo ezinengi nguhulumede wenzela ukuthi abantwana akade behamba imango emide besiya ezikolo befunde ezikolo eziseduzane umntwana ohamba umango omude ufika esikolo sediniwe akulanto oyizwayo nxa umbalisi efundisa.

Izikolo sezizavalwa, abafundi sebeqedile ukubhala umhloliso. Kulezi insuku abasafundi, sebehamba esikolo besiyadlala. Ababalisi lokhe besamaka umhloliso wabafundi.

Uhulumende lokhe eyakha izikolo esiya phambili ezemfundo ephansi eprimary kulelizinga sithola abantwana abangakakhuli kakhulu ngakho akumelanga batholakale behamba imango emide besiya ezikolo.

Ababalisi abathanda umsebenzi wabo isikhathi esinengi bayahlobisa lapha emdulwini ngamagwalibamduli amanengi atshiyeneyo. Lokhu kunceda kakhulu umbalisi nxa engekho ekilasini abafundi bayasala bebala kumagwalibamduli.

Kulilungelo lomntwana ukutholakala egqokile iyunifomu njengabanye abantwana lokhu kuvala abantwana abaswelayo umntwana laye nxa egqokile iyunifomu uzizwa ekhululekile phakathi kwabanye abantwana ngoba bayabe begqoke impahla ezifananayo.

Ukwakhiwa kwezikolo ezinengi ezePrimary kuyanceda kakhulu abantwana abancane akade behamba imango emide besiya ezikolo ezikhatshana. Lokhu bekusenza abantwana befika belala ekilasini ngesikhathi umbalisi efundisa.

Ingwalo zabafundi eziphezulu kwetafula elombala omsundu ingwalo lezi ngezabafundi abasesigabeni sesithathu eprimary zibhaliwe njalo kukhona njalo lemfanekiso engwalweni lezi.

Ekilasini kukhona indawo lapho abafundi aba charger khona omakhalekhukhwini babo kulezinsuku abafundi sebevunyelwa ukusebenzisa omakhalekhukhwini esikolo nxa befunda ngakho bengaphela umlilo kukhona indawo aba charger kiyo.

Esikolo kukhona lapho ababalisi kanye labafundi aba"charger"khona omakhalekhukhwini babo. Phela kulezi insuku abafundi sebevunyelwa ukusebenzisa omakhala ekhukhwini esikolo.

Abantwana besikolo sebeqedile ukubhala imihloliso ngakho kulezi insuku abasafundi sebehamba esikolo betshone bezidlalela emagcekeni. Ababalisi lokhe besamaka umsebenzi wabafundi abawubhalayo.

Kuqakathekile ukuthi abantwana beke bephume ekilasini betshaywe ngumoya labo behlale endaweni eqandelelayo bahlezi abantwana lombalisi wabo endaweni elotshani obuluhlaza bathwele ingwalo zokubala zivuliwe bayabala.

Umfundi ose secondary kumbe ekolitshini ogqoke ijazi elimhlophe. Ukhona umuthi owuthweleyo owusebenzisayo, lumfundi uzivikele ezandleni ukuthi ungamlimazi wagqoka amagilovisi njalo uvalile lamehlo. Umuthi lowu uyalimaza amehlo kumele azivikele lakho.

Umfundi otholakala esikolo se secondary kumbe ekolitshini ,ikhona ithuluzi ayisebenzisayo lapha esandleni ,uyabaza ufuna ukwenza itafula

Bamile abantwana esikolo bagqoke ama uniform bonke amayembe amhlophe umbalisi umile phambi kwabantwana uxoxisana labo kukhona okuchasisayo ngesifundo esithile abantwana abanye bathwele usiba lokubhala ezandleni.

Umfundi osesikolo sekolitshini ugqoke ikepesi elombala obomvu ufundela ukubaza uthwele ithuluzi yakhe esandleni obaza ngayo, uzabaza amakhabothi bengakhula.

Izikhathi ezinengi esangweni lesikolo kwandiswe ukubhalwa njalo isango liyapendwa ngependa emhlophe kube komduli oyabe ugombolozele isikolo . Phakathi esikolo uyathola kugcwele izihlahla ezinengi.

Ababalisi sebananzelela ukuthi kuqakathekile ukufundisa abafundi imisebenzi yezandla etshiyeneyo; lokhu kuzanceda abafundi nxa sebeqedile isikolo bayadinga imisebenzi

Kulilungelo lomntwana wonke ukuthi afunde njalo esikolo kumele kutholakale kulezitulo lapho abafundi abahlala khona kumbe amabhentshi kanye lamatafula lapho ababhalela khona umsebenzi wesikolo.

Abantwana besikolo sebefundiswa imisebenzi yezandla etshiyeneyo ngakho abafundi nxa befundiswa abanye abafundi bayazivikela lapha emehlweni kanye lasezandleni ngokugqoka amagilovisi.

kulezi insuku abantwana be secendary kumbe abantwana basekolitshini sebefundiswa imisebenzi yezandla etshiyeneyo abantwana bayabe belawo ama thulusi abawasebenzisayo njalo emakhanda bayagqoka izingwani ezilombala olithanga bevale amakhala lemilomo

Abantwana besikolo kulezi insuku ababalisi sebananzelela ukuthi abantwana abanengi abaphiwanga emabhukwini ngakho sebefundiswa abantwana eminye imisebenzi yezandla etshiyeneyo.

Kulezi insuku sokulula ebantwaneni besikolo njengoba sebefundiswa imisebenzi yezandla etshiyeneyo. Lokhu kuzanceda abantwana besikolo nxa sebeqedile isikolo ngeke bethwale nzima ukudinga imisebenzi yezandla etshiyeneyo.

Abantu abagcwele esikolo sesekhondari kumbe ekolitshini. Abantu bafundela ukuthunga. Kukhona abantu abathunga ingcebethu labanye njalo abathunga usuwo. Kuyanceda kakhulu lokhu njalo ungakuthunga ukuthengise uyathola imali yakho enhle.

Isikhathi esinengi abantwana besikolo ungabona sebebizwa ngumphathisikolo ebahlalisa phansi kuyabe kukhona asebekwenza okungahambelani lemithetho yesikolo. Bayakhuzwa abantwana. Abanye bengaqhubeka belokhe besenza ukungezwa bayaxotshwa esikolo.

Ukuqakatheka kwamabhakane izikhathi ezinengi ezikolo kunceda kakhulu abantu abangakaze befike kulesi sikolo abathwali nzima bahle babone ibizo lesikolo esiyabe sibhaliwe ebhakaneni kwesinye isikhathi njalo kuyabhalwa lenombolo nxa ufuna ukutshayela isikolo ucingo uyasebenzisa inombolo ezibhaliweyo ebhakaneni.

Ababalisi sebeqalele abantwana besikolo ukungena ekilasini, abantwana sebeyimayima phandle sekunzima ukuthi bazangena njani ekilasini. Umbalisi wabatshela ukuthi akumelanga ebaqalele ukungena ekilasini.

Isikolo lesikolo sile uniform yaso esiyigqokayo .Lokhu benzela ukuthi umntwana kwesinye isikhathi engalahleka kumbe atshontshwe .Kubalula ukubona umntwana ukuthi ufunda kusiphi isikolo nge uniform oyabe eyigqokile .

Umncintiswano okhona esikolo, kubuye izikolo ezinengi zilande lowo mncintiswano. Isikolo esizabhuqa ezinye kukhona umklomela esizawuthola ngakho abafundi bazimisele lapha emidlalweni belwela lowo mklomela

Esikolo sesecondary umphathisikolo walesi isikolo unxuse ezinye izikolo. Kukhona umcintiswano lamuhla esikolo, umcintiswano wabantwana besikolo abahlabelelayo, babukele abantu.

Abantwana besikolo abahlala emabhodini lapha abahlala khona ezindlini uyathola behlala ngababili ngababili njalo kuyabe kulemibheda lapho abalala khona benzela ukuthi abantwana laba bencedisane eminye imisebenzi yesikolo lapha ezindlini.

Abantwana ababili abaphuma esikolo eceleni komduli ogombolozele isikolo kukhona imdududu emileyo njalo esangweni lesikolo kulebhakane elibhaliweyo ibizo lesikolo, isango lipendiwe ngependa ebomvu kanye lokumhlophe lakho kubhaliwe esangweni.

Isikolo lesikolo silomthetho waso, ezinye izikolo ziyavula igedi ekuseni ukuze abantwana bengene. Isikhathi sokufunda singaqala igedi liyavalwa ngakho umntwana ophuzileyo kukhona isijeziso osiphiwayo esikolo

Kwesinye isikhathi nxa umbalisi engafuni ukufundisela ekilasini, uyahamba endaweni eluhlaza emagcekeni esikolo, lapho okubekwe khona amabhentshi alombala olithanga.

Kusasa kulezethekeli ezibuyayo esikolo ezivela emahofisini amakhulu njalo ababalisi kanye lomphathisikolo bahle babiza abantwana babakhuza ukuthi kusasa kulezethekeli bengatholakali abantwana bebhodabhoda esikolo kumele behlale emakilasini.

Esikolo semfundo yaphezulu kulama fasiteli afileyo, kukhona njalo umnyango opendiweyo ngependa eluhlaza. Emdulwini kubhaliwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka.

Ukubekwa kwamabhakane phezulu kwamasango esikolo kuyanceda kakhulu ebantwini abayabe bengakaze befike esikolo bahle babone ngebhakane phezulu eliyabe libhaliwe ibizo lesikolo.

Izikolo ezinengi ziyabe zigombolozelwe ngomduli. Lokho benzela ukuthi abafundi bafunde kahle, bengaboni lokho okwenzakalayo ngaphandle kwesikolo njalo isikhathi esinengi esangweni ziba lebhakani eliyabe libhaliwe ibizo lesikolo.

Lamuhla esikolo sesecondary bekungasibantu bekungani yinhlabathi abadala bebesukume ngobunengi babo besiyabukela abantwana babo bekulomncintiswano esikolo owebhola

Esikolo sesekhondari kulomduli ogombolozele isikolo oyakhiwe ngezitina. Nxa ungena emgwaqweni oya emakilasini eceleni kulebhakane elikhulu elimhlophe elibhalwe ibizo lesikolo.

Kwesinye isikhathi esikolo semfundweni yaphezulu. Abafundu bayaphiwa ithuba lokuyakhuluma phambili kwabanye abantwana njalo abanye abafundi bayazwisisa ncono omunye wabo abafunda laye ukudlula umbalisi nxa emi phambili.

Indlu leyi, ilezithulo letafula. Yona iyindlu yabantu abafunda ezifundweni zaphezulu kodwa kayibukeki iyindlu ihlanzekileyo kungcolile kulindlu.

Abafundi abanengi abasuka endaweni ezikhatshana bezofunda e university kukhona izindlu abahlala kizo kuyabe kulamatafula kanye lezitulo lembheda lapho abalala khona lendawo lapho aba charger khona omakhala ekhukhwini babo.

Izakhiwo ezinengi eze university ziyakhwe kuhle kakhulu zisiba zinde zisiyaphezulu njalo zigcwele ama fasitela ayabe engenisa umoya kukhona lezindlu lapho abafundi abasuka endaweni ezikhatshana abahlala kuzo .

Kwesinye iskhathi abafundi bayayenza okungama qembunyana kwabo okuncane lapho abayabe bexoxa khona ngezesikolo .Abanye abantu bazwisisa ngcono nxa kuchasisa abanye babo kulombalisi omi phambi kwabo .

Ukwakhiwa kwezindlu ezinengi esikolo semfundo yaphezulu kunceda kakhulu abafundi abavela endaweni ezikhatshana, okudingakala ukuthi bethole izindlu lapha esikolo, abazahlala kizo. Kuyabe lulembheda kanye lendawo lapho abafaka khona impahla zabo lezikhwama.

Abantwana besikolo abasezingeni laphezulu eyunivesithi, bafundela ukulungisa amatafula kanye lezitulo .Sokuzaba lula ngoba sebezazilungisela amatafula ababhalela kiwo lezitulo zokuhlala .

Amanye amayunivesithi abantwana abahamba kiwo besiyafunda kuyabe kungama yunivesithi echurch. Uyathola kuyabe kulebhakane eliyabe libhaliwe ibizo leyunivesithi yakhona, lokhukwenzelwa abantu abayabe bedinga iyunivesithi yakhona, babona lula ngoba kuyabe kulebhakane.

Siyakhwe kuhle isikolo seUniversity sathatha iminyaka emithathu ukuze siphele ngakho sesiphelile sesivuliwe abantwana sebefunda kupendiwe ngependa elithanga phandle phezulu kulo phahla olubomvu kugcwele izihlahla eziluhlaza phakathi kanye lamaluba acecisileyo lebhakane elisesangweni elibhalwe ibizo lesikolo.

Esikolo semfundweni yaphezulu izakhiwo zakhona ziyakhwe kuhle kakhulu njalo kugcwele amafasiteli angenisa umoya kukhona anjalo ibhakani phezulu emdulini elibhalwe ibizo lesikolo kukhona njalo lezihlahla ezicecisileyo.

Esikolo semfundweni yaphezulu nxa befunda bayasebenzisa i projector ababalisi nxa bengasebenzisi i projector bayasebenzisa umduli esiwubiza ngesikhiwa sithi yi white board lapho ababhala khona nge mighty maker.

Esikolo semfundo yaphezulu njengoba kufunda abafundi abanengi kukhona abanye njalo abahamba ezimota nxa bebuya esikolo. Kukhona indawo lapho abafika bemise khona imota zabo duzane lezambuzi. Kugcwele lezihlahla ezinkulu esikolo.

Esikolo semfundo yaphezulu izakhiwo zakhona ziyakhwe kuhle kakhulu imduli ipendiwe kukhona njalo indawo elotshani obuluhlaza phansi kanye lamaluba acecisileyo lezihlahla ezinkulu kuhlanzekile esikolo akulangcekeza.

Ukuyakhiwa kwezindlu ezinengi esikolo semfundo yaphezulu benzela labantwana abasuka endaweni ezikhatshana abafunda lapha ukuthi bethole izindlu zokuhlala kuyabe kulembheda kanye lendawo lapho ababeka khona izigqoko zabo lokunye okunengi abakusebenzisayo.

izindlu zabafundi e university lapho abahlala khona abasuka endaweni ezikhatshana kukhona amatafula kanye lezitulo lembheda lapho abalala khona izindlu lezi abavunyelwa ukuthi bepheke phakathi

Esikolo sezingeni laphezulu, abafundi babala ingwalo ezinengi ezitshiyeneyo .Kulapho abathola khona ulwazi olunengi kulezo zingwalo. Kukhona indlu elekhabothi elombala onsundu, lapho okubekwe khona izingwalo.

Indlu lapho abafundi bezinga laphezulu abafundela khona kulezitulo ezilombala oluhlaza kukhona njalo itafula elombala omhlophe eyinye njalo itafula ilombala onsundu.

Isikolo semfundo yaphezulu sithola wonke umhlobo okugoqela intsha esakhulayo abantu abadala asebekhulile Lapha kutholakala abantu abayabe beyenze kuhle ezifundweni zabo zaphansi

Indlu lapho abafundi eyunivesithi abafundela ukuba ngodokotela abangena khona besiyabala ingwalo ezinengi lapho abathola khona ulwazi olutshiyeneyo kulezongwalo.

izakhiwo ze univesirty ezinengi ziyakhwe zisiba zinde zisiyaphezulu ziyakhwe ngobu nobu obukhulu zigcwele amafasitela amanengi angenisa umoya

Abantwana abafika ezingeni laphezulu eyeunivesithi bayabalwa kufika abantwana abayabe beyenze kuhle ezifundweni zabo ze secondary sebebuya kulelizinga sebezofundela imisebenzi etshiyeneyo.

Izindlu e university lapho abafundi abahlala katshana abahlala kizo zileminyango umnyango wezindlu ulombala onsundu njalo kuyabe kubhaliwe lapha emnyango kunamathiselwe amaphetshana

Indlu lapho abafundi bezinga laphezulu abafundela khona kulamatafula alombala amhlophe kwezinye indawo onsundu kanye lezitulo zokuhlala. Indlu leyi ipendiwo umduli, phansi kuhlanzekile akula ngcekeza, emdulini kubhaliwe ngamabala amnyama

Abantu abanengi abafiki kuleli izinga ele Yunivesithi baphelela ezingeni le sekhendari , kanti abafika ezingeni leli ngabayabe beyenze kahle esekhendari baphumelela ezifundweni zabo.